Uyu muchero unovava kana kuvavira unonzi maraimu. Akafanana nemaremoni. Muchero uyu unobatsira chaizvo kuti une mavitamin zvikuru Vitamin C unoita kuti munhu ave nechidokwa dokwa chokuda kudya nokuda kweVitamin C irimo yakawandisa.

Itenisi rinonzi teki ririko mazuva ano rinonyanya kufarirwa nevana vechidiki. Rine mavara ebhuruu , neorenji negirini nemamwe akaita mapfumbu akada kuita gireyi.

Ishangu dzemhando yamatekisi. Dzino nyanyo pfekwa nevanhu vachingoita masipotsi kana kuti vachingozvifambira zvavo vasingaindi kubasa. Anonzi makezhuwawu shuzi. Mukati madzo mune girini mune ruvara rwegirini idzo dziri dzebhureki. Shangu idzi dzine kunyorovera kwakanaka kana mumhu achifamba.

Mukomana mushava akagadzirwa bvudzi zvakanaka- naka. Bvudzi rakachekererwa zvemhando yeAfro. Ndebvu dzake dzakachekererwa zvakanaka. Zvese. Akapfeka chihudhu chebhureki. Ane mhete kunzeve.